Abantu abanengi abahlezi ezitulweni ezilombala obomvu abanye njalo bamile kukhona abantu bezempilakahle phakathi lapha abagqoke okumhlophe bagqoka lezifonyo emakhaleni ezilombala omhlophe kukhanya bahlaba abantu amajekiseni.

Abantu abamileyo abagqoke impahla ezifananayo bagqoke impahla ezilombala olithanga, njalo abanye bagqoke okulombala omhlophe phambili, ezandleni bagqokile amagilovisi emakhaleni bafakile izifonyo.

Umama uhlezi esitulweni ngemuva kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe njalo kukhona izakhiwo ezitshiyeneyo kulabantu abamileyo kukhona ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka letafula elezinto ezinengi nengi phezulu.

Abantu abathathu abamileyo kukhanya ukuthi ngabezempilakahle bagqokile izifonyo zabo emakhaleni bezivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo ababili bagqokile amabhatshi amhlophe phezulu.

abantu lezinsuku sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane baybe bevalile amakhanda kanye lemlomo ezandleni bayabe begqokile amagilovisi alombala olithanga

Abantu ababili abezempilakahle abamileyo owesilisa lowesifazana. Owesilisa ugqoke isudu elombala omnyama wabopha ithayi. Eceleni kwabo kukhona itafula evalwe ngelembu elilombala omhlophe.

Abantu abamileyo, abagqoke impahla eziluhlaza phezulu, bagqoke amagilovisi ezandleni alamabala omhlophe. Amakhala bavalile ngezifonyo zabo ezivikela emkhuhlaneni.

Abantu bezempilakahle abasesibhedlela, abanye bagqoke impahla eziluhlaza. Abanye njalo bagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye ugqoke impahla elo mbala oyi pink. Bavalile amakhala bayabobotheka.

Abantu bezempilakahle abahamba behlaba izakhamuzi amajekiseni bagqoke izifonyo ezilombala omhlophe bagqoke lempahla eziluhlaza phezulu kukhona owesilisa ohleziyo ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bemhlaba ijekiseni engalweni.

Abantwana abami emgodini lapho okukhiwa khona amanzi. Kukhona izigubhu ezinengi phansi ezilombala oluhlaza njalo ngemuva kukhona amatshe amakhulu lezihlahla eziluhlaza ezincane.

Abantu bezempilakahle abanengi abagqoke amajazi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhona omunye owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe .Kukhona phakathi kwabo ogqoke isudu elombala omnyama wabopha lethayi

Abadala basukume ngobunengi babo. Besiya emkhankasweni, okulabantu bezempilakahle, abafundisa abadala indlela okumele bezivikele ngayo, emkhuhlaneni esigcwele elizweni.

Abantu abazokukha amanzi emgodini, bathwele izigubhu ezilombala olithanga. Izinye njalo zilombala amhlophe kanye lomnyama. Kukhanya owesilisa ekotshoza. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla eziluhlaza.

Abantu abanengi abajabulileyo abaqakeza izandla, ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esipendiweyo njalo sibhaliwe phezulu. Kukhona omileyo phakathi kwabantu laba owesilisa ogqoke isudu emnyama.

Abantu abanengi abasemkhankasweni abamileyo, abesilisa kanye labesifazane kukhona itende elilombala omhlophe kukhona lesakhiwo eceleni esipendwe ngependa emhlophe phezulu.

Omama abahleziyo. Baqhiyile emakhanda. Balindwe ukuhlolwa ngumongikazi. Ukhona umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe waqhiya ekhanda ngento elombala omnyama. Kukhanya ehlola umama iBP.

Namuhla esibhedlela kade kugcwele abantu abanengi kulabo mama abalabantwana, abantwana bebehlatshwa njalo abanye kade bethontiselwa bebevikela abantwana emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle abame duzani kwesakhiwo abesilisa kanye labesifazana. Isakhiwo sipendiwe ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Emdulwini kukhona amabala abhaliweyo.

Umama uthwele isigubhu ekhanda. Isigubhu lesi silombala olithanga. Silesivalo esibobvu. Eceleni kukhona izihlahla ezikhanyayo eziluhlaza. Phambili kule sakhiwo esikhanyayo.

Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela besiyahlatshwa amajekiseni njalo umama ancedise u mongikazi abambe umntwana ukuze umongikazi ahlabe kuhle umntwana abantwana abanengi bayayesaba ijekiseni

Umuntu nxa engezwa kahle kuqakathekile ukuthi agijimele esibhedlela ayethola uncedo kukhona odokotela bayafika baqale bakuhlole umkhuhlane weBp besebenzisa umtshina.

Abantu abamileyo kugcwele omama kukhona abagqoke impahla eziluhlaza abanye baqhiyile ngemuva kukhona isakhiwo duzane kwaso esilamafasitela

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana njalo kukhona itafula phezulu kwetafula kukhona izigubhu zamanzi okukhanya ukuthi abantu laba bayaxoxisana kukhona abakubonisanayo.

Omama abahlezi phansi baqhiyile emakhanda bathwele abantwana. Kukhona abesilisa abamileyo. Indlu abakiyo ipendiwe umduli ngependa elombala olithanga. Kunyanathiselwe amaphepha emdulini.

Nxa sekuthe kwabalomkhuhlane osumemethekile elizweni abantu bezempilakahle bandise ukuhlala phansi befake imibono etshineyeyo bezibuza ukuthi uzulu bengamvikela kanjani kulowu umkhuhlane usuthe wamemetheka.

Umntwana okha amanzi. Ulezigubhu ezintathu. Izigubhu lezi zonke zilombala olithanga. Ngemuva kwakhe kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo, lezihlahla zamabhanana.

Abantu abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazane. Kukhona njalo labantwana. Bavakatshelwe ngabantu bezempilakahle, bamile bayakhuluma babafundisa indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abantwana ababili abaqhuthileyo abazidlalisela amanzi, omunye uqoke isikipha esilombala obomvu. Ngemuva kukhona utshani obungekho luhlaza lezihlahla.

Umntwana ukha amanzi ngenkomitsho inkomitsho ilombala olithanga kukhona izimpompi ezimbili eziphuma amanzi ugqoke isikipa esilombala obomvu exeleni kukhona izikipa ezikhanyayo eziluhlaza.

Esibhedlela bayakhe izakhiwo ezimbili eziyakhwe ngezitina ezibomvu . Kukhona umuntu omileyo. Ngemuva kwezakhiwo lezi kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo. Phakathi kulokhe kugcwele izitina.

Owesifazana ohleziyo uyapheka. Kukhona imbhiza phambi kwakhe, eceleni kukhona isakhiwo esiyakhwe ngezitina ezibomvu njalo kulezihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Abantu namuhla kade befundiswa esibhedlela ukuthi nxa uyabe ulohlupho olukuhluphayo dinga omunye umuntu uxoxisane laye ngoba lokhu kuyenza abanye abantu becina behlanya emakhanda.

Umuntu ohleziyo owesilisa ugqoke isikipa esilombala obomvu ubotshiwe izandla. Ngemuva kwakhe kukhona abantu abanengi abamileyo, abesifazane kanye labesilisa.

Abantu bezempilakahle abamileyo abesilisa kanye labesefazana abagqoke kuhle kakhulu ngemuva kwabo ukhona umduli omhlophe obhaliweyo ngamabala amnyama

Umama uhlezi uthwele umntwana omunye uh lezi eceleni uqhiyile phambi kwakhe kukhona umganu olombala obomvu ololutho phakathi uhlezi phakathi kosuku olulomumbu.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuhle obuluhlaza lamaluba ahlanyeliweyo. Phakathi kotshani kukhona amabhakane abhaliweyo ngamabala amhlophe.

Esibhedlela kukhona umbheda lapho odokotela abalalisa khona abantu abagulayo nxa bebahlola. Umbheda wakhona uyabe ulombala omnyama njalo kukhona umduli opendiweyo ngependa ebukeka inhle. Laphansi kuhlanzekile.

Abantu ababili abahleziyo, omunye ugqoke ibhatshi elibomvu phezulu lekepesi ekhanda, ubambe isihlathi. Phambi kwakhe kukhona oqgoke impahla ezimnyama lamagogorosi.

Esibhedlela ungangena phakathi, kukhona indawo egcwele utshani obuncane obuluhlaza okuhle kulezihlahla ezihlanyeliweyo eziluhlaza ezinhle lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo phakathi

Ezibhedlela kumbe emakiliki kumele sikhathi sonke kuhlale kuhlanzekile. Ngoba kubuya abantu ababuya begula, kumele behlale endaweni ehlanzekileyo kungabi lengcekeza phakathi.

Indawo ezinengi kungaba semakiliki kumbe ezibhedlela zandise ukufaka ibhakane elikhulu, ibhakane leli liyabe lilompala omhlophe njalo liyabe libhaliwe ngamabala amnyama kuyabe kukhaya ukuthi libizo lendawo.

Umuntu nxa egula engezwa kahle kagijimele emtholampilo, yikho lapho azathola khona usizo. Kukhona odokotela abanengi kanye labomongikazi abayabe belindele izigulane ezibuya zigula umkhuhlane otshiyeneyo.

Abantu ababili abahleziyo omunye ugqoke impahla ezilombala omnyama wagqoka lamagogorosi phambi kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimbala obomvu ugqoke lekepesi ekhanda ubambe isihlathi ngesamdla.

kuqhakathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela besiyahlatshwa amajekiseni kumbe besiyathontiselwa lokhu kuyavikela abantwana emkhuhlaneni eminengi efana labo ndingindi

Esibhedlela kukhona imbheda elombala omhlophe elamaviri lapho abantu abagulayo abalala khona. Ungabona uvalelwa esibhedlela uyabe ugula kakhulu.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi sikhathi esinengi bayabe begqokile amajazi amhlophe begqokile lezifonyo emakhaleni ezandleni bayabe begqokile lamagilavusi njengoba bebamba imithi eminengi etshiyeneyo.

Umduli opendwe ngependa elombala olithanga. Kukhona iphetshana elikhulu elinanathiseliweyo. Iphetshana leli lilemifanekiso eminengi etshiyeneyo njalo libhaliwe ngamabala amnyama.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bayahamba iminyaka esikolo besiyafundela nxa besesikolo bayagqoka amajazi amhlophe bathwele amabhuku lapho ababhalela khona.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi bayahamba esikolo okweminyaka besiyafundela leyo misebenzi njalo kunengi abafika bekufundiswe .Kumele befundiswe kanye lokuthi izigulane ziphathwa njani.

Abantu bezempilakahle abamileyo abanengi. Abesilisa kanye labesifazana njalo kukhona abahleziyo abesilisa abagqoke amasudu amnyama bafaka lamatie. Abanye bagqoke amatie alombala obomvu.

Abantu bezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abahlezi ezitulweni ezilombala obomvu kukhona owesilisa omileyo ogqoke ibhatshi elimnyama phambili kulamatafula, phezulu kwetafula kukhona ileputopu.

Abantu ababili abamileyo owe silisa lowesifazana. Owesilisa ugqoke ihembe emnyama wagqoka le nkomba langa owesifazana ugqoke ibhatshi elilombala omnyama babambe iphetshana elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Abantu abanengi abesilisa kanye labesifazana abezempilakahle kukhona abahlezi ezitulweni bagqoke amasudu. Amasudu abo alombala omnyama abanye bagqoke amathayi alombala obomvu.

Abantu abane abesifazana abamileyo. Kukhanya bejabulile, bayabobotheka. Bengabe bephuma esibhedlela beqeda ukuhlolwa umkhuhlane wekhensa yesibeletho osuqede abantu.

Abantu ababili abahleziyo. Kukhona itafula elombala omhlophe. Phezulu kwetafula kukhona umtshina wokuhlola I bp. Omunye ugqoke okulombala omhlophe phezulu. Omunye wagqoka okulombala omnyama.

Abantu ababili abahleziyo. Kukhona okhanya bemhlola. Kukhona ogqoke ijazi elimhlophe elabodokotela, ugqoke lesifonye emakhaleni ekhangele emtshineni ehlola ophambi kwakhe.

Ithekinoloji isiphucukile. Kulezi insuku ezibhedlela sebesenzisa amakhompiyutha nxa bebhala amabizo ezigulane ezibuya esibhedlela. Bayafika bebuze isigulane okunengi okuphathelane lesigulane bebhala kuleyo khompiyutha.

Isibhedlela kumbe ekiliniki ungangena phakathi kujhona amabhentshi lapho okuhlala khona abantu belindele ukungena bebone odokotela. Kukhona njalo lebhakane elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala omhlophe.

Esibhedlela kulapho esithola khona odokotela labomongikazi abayelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bangagula bangahlali emakhaya. Abagijime beye thola usizo.

Abantu ababili abamileyo owesilisa kanye lowesifazana ngemuva kwabo kukhona imota emileyo imota leyi ilombala omhlophe ibhaliwe ngamabala phambili ilamavili amnyama

esibhedlela phakathi kukhona izakhiwo ezinengi njalo ezitshiyeneyo njalo imiduli yakhona ipendiwe kahle kakhulu ngependa elombala olithanga njalo kubhaliwe phezulu emdulini ngamabala amnyama kukhona amaluba acecisileyo

Esibhedlela ungangena phakathi kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo ezilamafasitela amhlophe ,kukhona njalo indawo elotsha obuncane obuluhlaza phakathi kuyabe kukhona labantu.

ododkotela kumbe omongikazi kuqakathekile ukuba begqoke amagulovisi ezandleni ikakhulu nxa kulemithi abayabe beyibamba eminye imiyhi ilobungozi ngakho iyabe ifuna ukuthi uzivikele ezandleni

Abantu abanengi abagcwele emagcekeni esibhedlela, kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo, kumile izimota ezinengi kukhona labantwana, kuhlanzekile phansi akula ngcekeza.

Izibhedlela ezinengi sezize zathenga imota ,imota le iyabe uthwala abantu ilombala omhlophe ilomzila omhlophe ibhaliwe kwezinye indawo ngamabala abomnvu.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Kukhona utshani phansi obuluhlaza njalo phakathi kotshani kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo. Silophahla olubomvu. Ngemuva kwesakhiwo kule zihlahla ezinkulu

Izigulane ezinengi ezilaliswa esibhedlela ziyabe zigula kakhulu odokotela bayabebesenzela ukuvuka nsukuzonke ekuseni bezozihlola. Njalo ziyabe zilele zifake embhedeni zifakile izifoni emakhaleni zizivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Esibhedlela kukhona indlu lapho omama ababelethileyo abahlaliswa khona kuyabe kulemibheda lapha abalala khonanjalo phansi kuyabe kuhlanzekile kukhona njalo amabhentshi lapha abavakatshela omama lapha abafika behlale khona.

Umuntu olele esibhedlela kukhona abamileyo abagqoke amabhatshi amhlophe abesilisa kanye labesifazane okukhanya ukuthi ngabezempilakahle kukhona umtshina omhlophe abakhanya ukuthi yiwo abahlola ngawo lowo oleleyo

Abantu abasemagcekeni esibhedlela abanye bagqoke amajazi amhlophe. Ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esihle esipendiweyo. Kukhona izimota ezimileyo.

abantu abazithweleyo kumele nyanga zonke behambe esibhedlela odokotela bayabe besiyakhangela ukuthi umntwana uhlezi kuhle njalo uyadlala yini odokotela bayasebenzisa ithulusi yabo ukuhlola omama aazithweleyo

Owesifazana ohleziyo eceleni kukhona ilembu elombala omhlophe, ugqoke ibhulawuzi elombala oyi 'pink', ngemuva kwakhe kukhona ikhabothi ekhanyayo , kukhona umuntu omi phambi kwakhe.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni, abadala basukume ngobunengi babo. Kukhona itafula phambi kwabo kulelephuthophu abayisebenzisayo bayabe bebuza izigulane bebhala kulephuthophu.

Isandla esibambe umtshina. Umtshina lowu ulombala omnyama kwezinye indawo uyacazimula njalo kukhanya kukhona ohleziyo abamhlola ngomtshina lowu

umuntu oqhoke impahla eziluhlaza okwebhakabhaka ekhanda ugqokile okulompala oluhlaza njalo ugqokile isifolo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya emile.

Abantu ababili , omunye uhlezi phansi ugqoke isikipa esilombala olithanga ulimele idolo ukhona ombamba idolo ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesifazane ohleziyo ogqoke ijesi elombala omhlophe , eceleni kwakhe kukhona okhanya embambile ugqoke isifonyo okukhanya ukuthi uzivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo njalo ugaxe ithuluzi yabodokotela elombala omnyama entanyeni

Abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe phezulu kukhona abantu abahleziyo kukhanya bebehlola umkhuhlane we BP bagqoke lamaglavisi ezandleni abanye alombala omhlophe.

Abantu abahleziyo kukhona ogqoke isikhipha esilombala omhlophe wagqoka lekhephesi. Kukhona ogqoke ibhatshi elilombala elimnyama lamagogorosi .Phambi kwakhe kukhona imayikhi oyisebenzisa nxa ekhuluma.

Abantu abamileyo abagqoke impahla ezifananayo abesilisa kanye labesifazane. Ngemuva bami duzane komduli oyakhwe ngezitina ezibomvu. Bathwele ezandleni zabo okulombala obomvu.

Abantu bezempilakahle abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza ukhona omunye ogqoke isikipa esimnyama. Kuletafula phezulu kwetafula kulelembu elimhlophe. Abanye bahlezi kukhanya behlolwa iBP.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngodokotela ukuhlola isigulane bayasifaka phakathi emtshineni lowu. Eceleni komtshina kukhona abesilisa abamileyo abagqoke kuhle kakhulu bagqoke amasudu bafaka lamathayi.

Abanye abantu balemizimba emibi bayabe belunywa emzimbeni uthole umuntu wakhona eseze ebomvu kuqakathekile ukuthi umuntu agijimele esibhedlela ayebona odokotela athole usizo kusasemasinyane.

Abantu bezempilakahle nxa sokuthe kwamemetheka umikhuhlane kungaba sesigabeni kumbe elizweni bandise ukuhlala phansi bebanengi bebonisane ukuthi abantu bengabavikela njani kumkhuhlane lowu oyabe usumemethekile.

Umuntu ohleziyo ugqoke ijazi elimhlophe. Kuletafula enkulu elombala omhlophe kuphinde kube lamakhabothi alombala omhlophe. Umduli upendiwe ngependa kukhona amaphepha anamathiselwe emdulwini.

Umuntu omileyo wafulathela ,ugqoke okumhlophe phezulu njalo ufake izandla ngemuva .Ekhanda ugqoke ingwane elombala omhlophe. Ngemuva kwakhe kukhona umtshina , umtshina lowu ulombala omhlophe.

Esibhedlela phakathi kukhona indawo okuthiwa kuselabhorithori okuhlolwa khona amagazi abantu loba yizikhwehlela zabantu abayabe befuna ukuzihlola zitholakala kuleyondawo. Kukhona umduli omhlophe lamakhabothi alombala omhlophe.

Esibhedlela phakathi ikhona indlu lapho okugcinwa khona imithi okuthiwa kuselabholitholi. Kule kabhothi elombala omhlophe enamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indlu elomduli opendwe ngependa emhlophe. Kuletafula yesigodo. Phezulu kwetafula kukhona I computer lamaphepha alombala omhlophe. Kuhlanzekile phakathi akula ngcekeza.

Odokotela kumbe omongikazi nxa bethatha igazi lesigulane befuna ukuyalihlola bayasebenzisa okungamagajana okuncane okuyabe kulezivalo ezilombala olithanga phezulu

Odokotela nxa sebekuhlolile igazi bayalithatha, belihambise endaweni okuthiwa kuselabhorethori. Kulapho igazi labantu elifika lihlolwe khona, njalo ngemva kwensuku, kuyaphuma imphumela yegazi.

Esibhedlela odokotela balokungamagabhana okuncane nxa behlola umuntu oyabe ekhwehlela bemthatha isikhwehlela bayafaka phakathi kwamagabha lawa behambise e laboratory lapho okuyahlolwa khona

Impompi lapho abantu bageza khona izandla. Ngemuva kwempompi kulomduli opendwe ngependa emhlophe. Kukhona umuthi osetshenziswa nxa umuntu egeza izandla ukuze avikele umuntu emagcikwane.

Umntwana ohleziyo esitulweni ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwakhe kukhona owesilisa ogqoke okumhlophe uthwele ijekiseni kukhanya ukuthi ufuna ukuhlaba umntwana.

Umama ohlezi embhedeni esibhedlela uthwele umntwana omncane usanda ukubeletha kukhona owesilisa omileyo ogqoke iyembe elombala omnyama ebambe umntwana.

Omama ababili abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama baphethe abantwana bonke bobabili bajabulile bayahlekelela. Indlu abahlezi kiyo ipendwe ngependa emdulwini.

Umuntu olele embhedeni, umbathe ingubo ezilombala omhlophe. Eceleni kwakhe kukhona omileyo ogqoke okumhlophe phezulu. Kukhona lefasiteli, duzane kwefasiteli kukhona imbodlela ezimbili ezamanzi.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela kumbe omongikazi. Nxa beselapha izigulane, amathulusi lawa alombala omnyama kwezinye indawo alombala obomvu njalo acijile phambili.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela esibhedlela. Umtshina lowu ulombala omhlophe kwezinye indawo umnyama. Eceleni komtshina kukhona ithulusi elombala ocazimulayo. Phambili ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Esibhedlela kukhona imibheda eyabe ilamavili phansi okukhanya ukuthi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa nxa efake isigulane njalo umbheda lowo uyabe ulombala omnyama ulamabhanti okubophe isigulane nxa sesilele.

Amathulusi odokotela abawapha abantu abayabe belimele bengakwanisi ukuhamba. Umuntu uyahamba edondolozela ngethulusi ukuze engezwa kakhulu ubuhlungu. Alombala olithanga amanye alombala oluhlaza.

imota yesibhedlela emileyo ethwala abantu abagulayo imota leyi ilombala omhlophe ibhaliwe phambili ngamabala abomvu ilamavili amnyama imi duzane kwesakhiwo kukhanya kulabantu

Umtshina osetshenziswa ngudokotela esibhedlela nxa behlola umuntu ogulayo. Umtshina lo ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lomhlophe njalo kukhanya ulayithiwe okukhanya ukuthi ubusetshenziswa

esibhedlela kukhona amathulusi asetshenziswa ngo dokotela nxa beselapha izigulane kukhona ithulusi odokotela abayisebenzisa ukulalela ukutshaya kwenhliziyo emuntwini

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indlu elomduli opendwe ngependa emhlophe njalo kukhona imitshina, imitshina leyi ngeyokuhlola izigulane imitshina leyi ilombala omhlophe

Izibhedlela zemakhaya lazo seziphucukile. Uhulumende uthengele izibhedlela zonke zelizweni imitshina yokuhlola izigulane ngakho abantu abahlala emakhaya abasathwali nzima sebezihambela ezibhedlela besiya hlolwa ngaleyo mitshina

Umtshina olombala omnyama otholakala esibhedlela. Umtshina lowu usetshenziswa ngodokotela kungaba ngomongikazi nxa behlola izigulani ezibuya zigula. Siyambonga uHulumende ngokuthengela izibhedlela imitshina.

esibhedlela kukhona ithulusi etshenziswa ngo dokotela nxa behlola ukutshisa komzimba wesigulane ithulusi leyi bayayifaka ekhwapheni okwemizuzu ethile nxa sebeyikhipha iyatshengisa ukuthi umzimba womuntu utshisa okungakanani

Esibhedlela kukhona indlu lapho abangcina khona imitshina, ungangena phakathi kuyabe kulamakhabothi alompala omhlophe alamashelufu atshiyeneyo kukhona lomtshina olombala omhlophe.

Esibhedlela minengi imitshina kumbe amathulusi okusetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane kuqakathekile ukuthi odokotela begqoke izandla zabo bezivikele kukhona eminye imithi eyingozi eyabe idinga ukuthi udokotela agqoke

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela esibhedlela Kanye labo mongikazi nxa beselapha izigulane. Kukhona umtshina omkhulu olombala omnyama. Olezintambo ntambo phakathi kwenye indawo uyacazimula.

Umtshina olombala omhlophe. Kwezinye indawo ulombala omnyama. Osetshenziswa ngodokotela esibhedlela, kumbe ngomongikazi nxa beyabe behlola izigulane ezibuya zigula.

Esibhedlela minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye yemitshina leyi iyabe ilombala omhlophe kwezinye indawo ilombala omnyama. Odokotela abasela msebenzi omnengi kakhulu.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela ngodokotela nxa behlola izigulane . Imitshina leyi eminye iyabe ilombala omhlophe kwezinye indawo ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ibhaliwe ngamabala amhlophe.

Esibhedlela kuhlala kuhlanzekile ngeke ubone ingcekeza. Kukhona amagabha amakhulu alombala obomvu lapho abantu abathi bengadla izinto ezitshiyeneyo bejikele phakathi ingcekeza.

Izibhedlela ezinengi ezigcwele emakhaya umuntu obethi engagula bebefika bembalele incwadi ehambe esibhedlela esikhulu esikoBulawayo ngoba izibhedlela lezi kade zingelayo imitshina yokuhlola abantu.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela eminye yemitshina leyi iyabe ilamavili ukuthi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa esiya kwesinye isigulane eminye njalo ilombala omhlophe eminye iyabe ilombala ocazimulayo

Abantu abanengi abahamba esibhedlela begula odokotela abanye bayabanika amaphilisi ayabe elombala omhlophe. Abanye njalo bayafika bebahlabe amajekiseni ukuze ubuhlungu buyehle.

Umtshina olombala omnyama kwezinye indawo uyacazimula uhlezi phezulu kwetafula enkulu emhlophe. Kukhona umduli opendiweyo ngependa elombala olithanga.

Esibhedlela odokotela nxa bekuthatha igazi befuna ukuyalihlola, kukhona okungamagajana okuncane lapho abafaka khona igazi lakho. Okungamagajana lokhu kulamaphepha amhlophe. Kulezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Esibhedlela kukhona indlu elekhabothi elombala omhlophe phakathi. Kukhona njalo itafula elifakwe ilembu elimhlophe. Phezulu kwetafula kukhona ama"packet" amabili awegazi.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi esibhedlela nxa behlola isigulane. Umtshina lowu ulombala omhlophe kwezinye indawo ulombala omnyama.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imitshina eminengi abahlola ngayo izigulane. Imtshina eyabe iphakathi eminengi yakhona ilombala omhlophe Kanye leminye imibala emnyama.

odokotela ezibhedlela labo mongikazi zikhona izingwane abayabe bevale ngazo emakhanda ingwane lezi zilombala oluhlaza okwesibhakabhaka bayabe besenzela ukuzivikela emkhuhlaneni emnengi njalo kuqakathekile ukuthi bevale inwele zabo

Esibhedlela kukhona amathuluzi asentshenziswa ngodokotela ikakhulu nxa behlinza umuntu ogulayo amathuluzi lawa ngawensimbi njalo ayacazimula bengaqenda ukuwasebenzisa kukhona imithi abawagezisa ngayo

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela. Ithulusi leyi ilombala omhlophe kwezinye indawo ilombala omnyama njalo phansi ilamavili, umuntu uyakwanisa ukuyifuqa nxa esiya kwesinye isigulane esesiya sihlola.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane. Eminye imitshina leyi iyabe ilombala omnyama, eminye njalo iyabe ilamavili ukuthi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa.

Umtshina osetshenzisa ngudokotela ezibhedlele umtshina ulompala omnyama njalo ubhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo kukhanya ukuthi ubusetshenziswa ulayithile.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina eminengi ehlola abantu abagulayo njalo abantu abakwanisa ukusebenzisa imitshina leyi ngodokotela. Indlu yakhona iyabe ipendiwe ngomduli omhlophe etshiyetshiyeneyo.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi esibhendlela nxa behlola izigulane umtshina lowu ulombala omhlophe kwezinye indawo ulombala olithanga.

Esibhedlela kumbe ekilinika ungangena phakathi umduli uyabe upendiwe njalo kuyabe kuletafula enkulu eyesigodo phezulu kwetafula kukhona umtshina omhlophe kanye lezintambo ezilombala omnyama.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imitshina. Imitshina leyi eminye iyabe ilombala omhlophe njalo eceleni kuyabe kulesitulo esilombala omhlophe lapho isigulane esihlala khona besihlola.

Amabhokisi amabili alombala omhlophe abhaliwe ngamabala. Phezulu kwamabhokisi kukhona amathulusi amabili alombala ocazimulayo. Asetshenziswa ngodokotela esibhedlela.

Isitulo esisetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi esibhedlela. Isitulo esilamavili amnyama okukhanya ukuthi umuntu uyakwanisa ukuzifuqa sihambe.

Esibhedĺela kukhona indawo .lapho okugcinwa khona izikhali ezisetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane ikakhulu ekuhlinzeni umuntu. Izikhali lezi ziyabe ziyinsimbi zilombala. ocazimulayo.

Ithulusi etholakala esibhedlela encedisa abantu abalimeleyo abangakwanisi ukuhamba ithulusi iyinsimbi njalo insimbi ecazimulayo eceleni kukhona umbheda kuhlanzekile lapho okulethulusi akula ngcekeza

Igabha elimhlophe, elinamathiselwe iphetshana elilombala obomvu, lilesivalo esimhlophe, libhaliwe ngamabala amhlophe. Kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale okubhaliweyo bengakasebenzisi okuphakathi.

Amabhokisi amanengi abekiweyo ekhabothini elombala omhlophe. Amabhokisi lawa akhanya ukuthi alezinto ezitshiyeneyo phakathi. Kukhona isandla esibambe amaphilisi alombala olithanga kanye lomhlophe.

Ibhokisi elilombala oyi orentshi, elibhalwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo. Eceleni kukhona imbodlela encane. Imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe. Layo ilephetshana elinamathiselweyo elilombala oyi orentshi elibhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi elibhalwe ngamabala amnyama lilombala omhlophe. Liyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya, kukhona amaphilisi eceleni, amaphilisi aqeda ubuhlungu emuntwini ogulayo.

Abantu abanengi abalunywa emzimbeni, njalo bebelamaqubu. Becine sebelamatshatha amnyama. Kukhona amafutha odokotela abafika bebabhalele wona esibhedlela. Okumele bewagcobe. Ayabe elesivalo esilombala olithanga phezulu. Ebhaliwe ngamabala amhlophe egabheni.

Ibhokisi elilombala omhlophe kweyinye indawo kulombala oluhlaza. Ibhokisi libhaliwe ngamabaka amnyama. kwezinye indawo libhalwe ngamabala aluhlaza, ibizo lomuthi ophakathi lendlela osetshenziswa ngayo kuyabe kubhaliwe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi ophakathi. Eceleni kukhona imbodlela, imbodlela leyi inamathiselwe iphetshana elilithanga, ilesivalo esiluhlaza.

Igabha elilombala omhlophe. Igabha leli lilesivalo esimhlophe esibhaliweyo phezulu. Igabha linamathiselwe iphetshana elimhlophe, elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Imithi emininengi iyabe iphakathi kwamabhokisi lokhu kuvikela ukuthi ingatshaywa ngumoya ngakho abantu nxa besiyathenga bayayithola iphakathi kwamabhokisi amanye ayabe emhlophe ebhaliwe ngamabala amnyama.

Ibhokisi elilombala omhlophe lomzila obomvu, kubhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo, eceleni kukhona itshubhu emhlophe ebhaliweyo layo ngamabala amhlophe elesivalo esimhlophe.

Amabhokisi amanengi ayandiswe ukubhalwa ibizo lomuthi oyabe uphakathi njalo kuyabe kubhaliwe lezixwayiso umuntu okumele azilandele ukuthi umuthi unathwa njani ukuze abantu bengaphamphanisi becine benatha umuthi omnengi kakhulu.

Amabhokisi alombala otshiyeneyo amanye alombala olithanga phezulu kanye loluhlaza abhaliwe ngamabala. Kukhona amambodlela amabili afananayo alezivalo ezilombala oluhlaza phezulu abhaliweyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo lilombala oluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo labhalwa ngamabala amnyama okuyabe kubhalwe lapha libizo lomuthi ophakathi lendlela abantu okumele bewusebenzise ngayo.

Amagabha amathathu alombala omhlophe, wonke alezivalo ezimhlophe abhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo amhlophe kwezinye indawo ngombala obomvu.

Ibhokisi elombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama, eceleni kulebhodlela elombala omhlophe ebhaliweyo ngamabala amnyama ilesivalo esimhlophe.

Esibhedlela sithola imithi eminengi kanye lamaphilisi. Eminye imithi iyabe ifakwe emabhokisini njalo amanye amaphilisi ayabe efakwe emagabheni amhlophe ebhaliwe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe .Kukhanya ukuthi kungaba ngumuthi wokukhwehlela ophakathi. Eceleni kukhona imbodlela. Imbodlela enanyathiselwe iphetshana elilithanga ebhaliweyo.

Igabha elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo ngamabala amhlophe. Igabha leli lilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcina khona imithi. Imithi leyi iyabe isemabhokisini amanengi .Nxa abantu bebuya esibhedlela bezolatshwa bayahamba kuleyondlu bathathe imithi bephe abantu.

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ngambala, libhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngabomvu. Kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo ebhokisini bengakasebenzisi okuphakathi.

Amaphilisi manengi, njalo ayabe etshiyene. Amanye alèmibala emhlophe. Amanye njalo alombala oyipink. Amanye ayabe elombala olithanga. Wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Igabha elilamaphilisi. Amaphilisi alombala obomvu kanye loluhlaza okwesibhakabhaka. Akhona njalo amaphilisi alombala olithanga. Lilesivalo esilombala obomvu. Libhaliwe ngamabala amhlophe.

Imbodlela yomuthi elesivalo esilombala omhlophe inamathiselwe iphetshana elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amhlophe njalo kulomfanekiso wokhezo okukhanya ukuthi yisilinganiso umuntu okumele asinathe.

Amabhokisi amathathu alombala otshiyeneyo. Elinye lilombala omhlophe lolithanga. Libhaliwe ngamabala abomvu njalo amanye alombala omhlophe. Kwezinye indawo kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abhaliwe wonke.

Ibhokisi elilombala oluhlaza kwezinye indawo lilombala omhlophe, libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngaluhlaza eceleni kukhona imbodlela enanyathiselwe iphetshana elimhlophe leliluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe.

Imbokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kwezinye indawo omhlophe. Libhaliwe ngamabala amhlophe. Eceleni kukhona imbodlela. Imbodlela leyi inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo elilesivalo esimhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama eceleni kwebhokisi kukhona amambodlela amancane alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka phezulu

Ibhokisi elilombala omhlophe . Kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amnyama. Libhaliwe lebizo lomuthi ophakathi. Eceleni kukhona imbodlela ebhaliweyo layo ngamabala amnyama, ilesivalo esimhlophe.

Iphilisi elikhulu elilombala omhlophe kanye lolithanga. Iphilisi leli lingabe liselapha ubuhlungu umuntu oyabe ebuzwa emzimbeni. Nxa ugula uyahamba esibhedlela odokotela bayafika bekunike iphilisi lelo.

Igabha elikhulu elilompala omhlophe lilesivalo esimhlophe linamathiselwe iphetshana elilompala obomvu kubhaliwe ngamabala amhlophe kuqakathekile ukuthi umuntu aqale abale okubhaliweyo engakasebenzisi umuthi.

Amabhokisi alombala atshiyeneyo amanye alombala obomvu abhalwe ngokumhlophe amanye njalo alombala oluhlaza kanye lokumhlophe abhalwe ngamabala amnyama kukhona lamagabha alombala omhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama . okukhanya ukuthi phakathi kungaba ngamafutha okugcoba kumbe kungaba ngamaphilisi.

ibhokisi elilombala olithanga kanye lolihlaza ubhaliwe kwezinye indawo ngamabala aluhlaza njalo lilomfanekiso oluhlaza eceleni kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe eyomuthi

Abantu abanengi sebehlutshwa ngumkhuhlane we Asima. Umuntu olomkhuhlane we asima uyabe evaleka ngaphakathi njalo uyabe seohefumula nzima abengahamba esibhedlela odokotela abanye bayabanika amaphili.

Ibhokisi elilombala oluhlaza elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamhlophe. Eceleni kukhona imbodlela elesivalo esiluhlaza ebhaliweyo layo ngamabala amnyama lamhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo libhalwe ngamabala amhlophe. Kubhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi njalo lokuthi asetshenziswa njani.

Amabhokisi emithi aminengi ayabe evaliwe phakathi ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya, noma kungaba ngamaphilisi ayabe ephakathi. Ayabe elombala olithanga, ebhaliwe ngamabala amnyama.

Isandla esiphethe ibhokisi elikhanya ukuthi lingaba lomuthi phakathi . Ibhokisi leli lilemibala emibili , omhlophe Kanye loluhlaza .Njalo libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala amnyama.

Abantu abanengi abahluthwa ngumkhulane webhiphi, kuqakathekile ukuthi behambe esibhedlela beyethatha amaphilisi. Amaphilisi lawa azabanceda kakhulu njalo odokotela bayabakhuthaza ukuthi bebuye nyanga zonke belanda amaphilisi.

Imbodlela ekanya ukuthi ilomuthi phakathi njalo ilesivalo esimnyama eceleni kukhona ijekiseni okukhanya ukuthi kungabe kuselapha emizimbeni yabantu.

Isigubhu esibhaliweyo ngamabala amhlophe eceleni kulebhokisi elilombala omhlophe kanye lolithanga elibhaliweyo ngamabala amhlophe . Abantu kuqakathekile ukuthi babale okuyabe kubhaliwe emabhokisini bengakasebenzisi okuphakathi.

Imbodlela ezintathu ezomuthi zibhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo zibhaliwe ngamambala amhlophe. Zonke zizintathu zilezivalo ezilombala oluhlaza phezulu.

Ibhokisi elilombala omhlophe elilomzila oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona amaphilisi, amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu oyabe egula.

Amaphilisi amanengi andise ukufakwa phakathi kwamabhokisi akumelanga atshaywe ngumoya ngakho ibhokisi liyabe livaliwe libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amhlophe.

Abantu abahlezi ezitulweni abesilisa kanye labesifazana, bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza phansi. Kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Abantu abanengi abahlezi endaweni egcwele utshani abesilisa kanye labesifazana. Kukhona itende phambi kwabo, kukhona etendeni abantu abahleziyo. Omunye owesilisa umile ugqoke isikipa esimhlophe uthwele imayikhi.

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama, abezempilakahle. Phambili kukhona itafula efakwe ilembu elilombala omhlophe. Kubhaliwe ngamabala amnyama, kwezinye indawo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu bezempilakahle kade besesigabeni, becele bonke omama abalabantwana abancane bebuye labo bezobahlaba amajekiseni. Bebavikela emkhuhlaneni eminengi esihlasela abantwana kulezinsuku.

owesilisa owezempilakahle ugqoke isikipa esilombala omhlophe njalo ezandleni ugqokile ama gilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka phambili kwakhe kuletafula phezulu kwetafula kulebhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza

Umama uhlezi, uqhiyile ikhanda, uvule amehlo, uthwele umntwana, umntwana ulukiwe ekhanda njalo ulimele emlonyeni, ngaphansi kwamakhala.

Amankazana kanye lamajaha asakhulayo asemkhankasweni. Bagqoke izikipa ezifananayo. Babukeka bejabulile, baphakamise izandla emoyeni. Abanye bamile, abanye baquthile.

Kuqakathekile ukuthi umama ehambise abantwana esibhedlela nyanga zonke. Kwesinye iskhathi bayabe besiyathontiselwa. Kwesinye iskhathi bayabe behlatshwa amajekiseni, bebavikela emikhuhlaneni efana labondingindi.

Abantwana abancane abahlezi ezitulweni kukhona itafula enkulu, itafula leyi ivalwe ngelembu elimhlophe. Phezulu kwetafula kukhona amakhompiyutha akhanya elayithiwe asetshenziswa ngabantwana.

Abantu abahlezi phandle abesilisa Kanye labesifazana abezempilakahle kukhona izitulo phambili izitulo ezilombala omhlophe. Izitulo lezi kulapho abaphathi babo abazahlala kizo.

umntwana ogade ibhasikili ngemuva kukhona omunye ohlezi embhedeni olombala omnyama phansi kubukeka kuhlanzekile akula ncekeza njalo kukhona omunye ohlezi phezulu kwebhentshi

Omama kuqakathekile ukuthi behambise abantwana beyehlatshwa ezibhedlela nyangazonke. Njalo kumele umama afike ebambe umntwana ukuze umongikazi ahlabe kuhle umntwana. Umongikazi izikhathi ezinengi bayabe begqoke amagilovisi ezandleni.

abantwana abancane abakhanya bezidlalela babambane izandla omunye ugqoke isikipa esilombala obomvu eceleni kwabo kukhona utshani obuluhlaza

owesilisa ogqoke isikipa esilombala omhlophe wagqoka lamagilovisi ezandleni alombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhona umntwana okhanya ukuthi uhlatshwa ijekiseni eceleni kukhona itafula elilebhokisi

Umntwana okhangele phezulu, bembambe isilevu. Ngumuntu ogqoke amagilovisi alombala omhlophe ezandleni, njalo ugqoke ibhatshi elilombala omhlophe phezulu.

Ababili abahleziyo abesifazana abagqoke impahla ezimhlophe, omunye uqhiyile ekhanda babambisane ibhuku elilamaphepha amhlophe njalo lilombala oluhlaza eceleni.

Abantu ababili, omunye ngowezempilakahle ugqoke impahla elombala olithanga ekhanda uqhiye ngeqhiye elombala oluhlaza njalo ugqoke isifonyo esilombala omhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi.

Abantu abamileyo kukhona abahleziyo etshanini obuluhlaza. Duzane kwabantu kukhona ibhakane elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kanye labomvu .Ngemuva kwabo kugcwele izihlahla ezinengi.

Abantu abagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Njalo bagqokile izifonyo emakhaleni, ezandleni bagqokille ama gilovisi alombala omhlophe. Bami duzane kwesakhiwo esinamathiselwe amaphepha.

Abantu bezempilakahle kulezinsuku kulokhu kwaba lomkhuhlane owaqeda abantu okuthiwa yiCOVID19 sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane.

Umuntu olele embhedeni. Umbathe ilembu elilombala oluhlaza. Ugqoke isikipha esilombala omnyama. Eceleni kulomtshina olombala omhlophe. Bafake amatshubhu aphuma emtshineni emuntwini.

Umama uhlezi embhedeni wesibhedlela eceleni kwakhe kukhona owesilisa omileyo ogqoke ijazi elimhlophe ephethe umntwana omncane okhanya ukuthi engabe esanda kubelethwa.

Abantu abahleziyo abesilisa kanye labesifazane kukhona abantu abamileyo aba bambisane umuntu ogqoke isikipa esilombala oluhlaza phezulu njalo kukhona ababili abagqoke okuluhlaza okulombala omhlophe

Umuntu engahamba esibhedlela egula ebona udokotela emhlalisa esibhedlela ahle abekwazi ukuthi uyagula kakhulu . Kukhona imbheda abagulayo abalala kiyo esibhedlela .Odokotela bayabe besenzela ukuvuka nsuku zonke bebahlola ekuseni.

Abantu ababili bagqoke amajazi amhlophe phezulu. Ezandleni bagqokile amagilovisi. Phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi ezitshiyeneyo abazisebenzisayo. Indlu abami kuyo ipendiwe ngependa emhlophe phakathi.

Abantu ababili abahleziyo owesilisa kanye lowesifazane. Bonke bagqokile izifonyo emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni, phambi kwabo kukhona itafula elomtshina omhlophe.

Umuntu oleleyo onqunu phezulu. Ukhona owezempilakahle ogqoke amagilovisi ezandleni, amagilovisi alombala omhlophe ehlola oleleyo ebusweni kungaba sendlebeni.

Umuntu oleleyo bamfake umtshina esifubeni befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo yomuntu lowu ingabe itshaya ngokuqondileyo. Njalo umtshina abamfake wona ulombala omhlophe.

Umuntu omileyo ogqoke ijazi elimhlophe phezulu. Ezandleni ugqokile amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona ibhokisi elilombala obomvu elibhalwe ngamabala amhlophe.

Abantu abagqoke impahla ezilombala omhlophe bazivikele ukuthi bengatholi umkhuhlane. Bagqokile amagilovisi ezandleni. Emakhaleni bagqokile njalo izifonyo bazivikele ukuthi bengatholi umkhuhlane. Kukhona imikhuhlane esihluphile elizweni.

Esibhedlela kukhona indawo lapha abantu abathatha khona amaphilizi nxa besuka kubo dokotela sebeba bhalele kukhona owesilisa oyabe emile esipha abantu amaphilizi egqoke ijazi elimhlophe

Umntwana ovule amehlo uhlezi. Eceleni kwakhe kukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe wagaxa lethulusi elombala omnyama. Uphethe umtshina esandleni, kukhanya ehlola umntwana indlebe.

Abantu abathathu abezempilakahle omunye ugqoke okuluhlaza lengwane eluhlaza ekhanda njalo abanye bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, kukhona itafula evalwe ngelembu eliluhlaza ekhanya igcwele izinto.

Owesifazana omileyo ogqoke isikipa esilombala omhlophe uphakamise izandla ekhanda ugqoke ingwane elombala omnyama umi endaweni elotshani obuncane obuluhlaza.

Imithi eminengi njalo esemthethweni ithengiswa ekhemisi . Kuqakathekile ukuthi abantu nxa bebhalelwe ngo Dokotela ukuthi beyethenga amaphilisi kumbe imithi beqonde khona ekhemisi bengathengi kwezinye indawo.

Ekhemisi phandle bandise ukufaka ibhakane eliyabe libhaliwe ngamabala amhlophe, liyabe libhalwe ibizo lendawo ukuze abantu ababuya bedinga bengathwali nzima.

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo alezinto ezitshiyeneyo phakathi njalo ezilapha imikhuhlane eminengi emzimbeni. Amabhokisi abhaliwe ngamabala. Amanye alombala olithanga amanye alombala omhlophe.

Amakhemisi amanengi ayabe efake amaphilisi ekhabothini elombala omhlophe kanye loluhlaza. Kuyabe kugcwele amabhokisi eminengi emithi avaliweyo. Ayabe ebhaliwe ngamabala abomvu amanye njalo ebhaliwe ngamabala amhlophe.

Indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi ekhemisi kubhaliwe phezulu ngamabala aluhlaza kukhona imota emileyo njalo eceleni kukhanya isihlahla esikhulu.

Ekhemisi umnyango uhlala uvuliwe ukuze abantu abazothenga bangene, njalo phezulu kuyabe kubhaliwe ngamabala amhlophe ibizo le khemisi, phakathi kugcwele imithi eminengi ethengiswayo eyelapha izigulani.

Abantu abanengi abayabe bebhalelwe ngodokotela ukuthi beyethenga imithi, kuqakathekile ukuthi behambe ekhemesi. Ekhemesi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo njalo zisemthethweni izinto abazithengisayo

Ekhemesi kukhona ikhabothi elombala omhlophe lapho ababeka khona amabhokisi. Amabhokisi ayabe elemithi etshiyeneyo njalo ayabe etshiyene imibala amanye emhlophe ebhaliwe ngokumnyama kanye lokubomvu.

ekhemisi ungakangeni phakathi kukhona ibhakane phandle ibhakane leli lilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo libhelwe ngamabala amnyama benzela abantu ababuya bedinga indawo kulula ukuthi beyibone ngebhakane leli

Kulezinsuku ezibhedlela akuselamithi ngakho abantu abahamba begula bayababhalela imithi ukuthi beyethenga. Abantu bayahamba ekhemisi besiyadinga imithi njalo ekhemisi izakhiwo zakhona zibhaliwe phezulu ngamabala amhlophe.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi, kukhona amaphilisi, kukhona imithi yokukhwehlela, kuyabe kufakwe ekhabothini elombala omhlophe, njalo bayathengisa lelambazi elidliwa ngabantwana abancane.

Lapho okuthengiswa khona amapilisi ekhemesi, sithola imithi eminengi. Abanye bayahamba besiyathenga imithi yokukwehlela kumbe besithenga amapilisi nxa umuntu etshayiwa likhanda.

Ekhemisi umnyango ulombala oluhlaza ungangena phakathi kukhona ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza egcwele imithi kanye lamaphilisi lokunye okunengingengi phansi kuhlanzekile kuyacazimula kumhlophe.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi okubizwa kuthiwa kusemakhemesi zandiswe ukubhalwa emdulwini njalo abantu abayabe bezothenga amaphilisi abanye bayabe behamba ngezimota

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi eminengi eyelaphayo, esiyibhalelwa ngodokotela esiyabe siyifuna siyayithola ekhemisi. Iyabe ifakwe phakathi kwekhabothi elombala omhlophe loluhlaza njalo isemabhokisini abhaliweyo.

Kulezi insuku izibhedlela azisaphi abantu imithi ngakho odokotela sebebhalela izigulane emabhukwini azo ukuthi ziyethenga umuthi ekhemesi. Ekhemesi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Indawo lapho okuthengiswa khona ama pills eKhemisi kukhona isibane esiyabe silathile phakathi umduli uyabe ukhwe ngezitina phezulu upendiwe ngependa elombala omhlophe

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezitshiyeneyo. Kuyabe kulamaphilisi kanye lemithi, njalo amaphilisi akhona ayabe efakiwe emabhokisini ayabe evaliwe ukuze engatshaywa ngumoya. Amabhokisi ayabe ebhaliwe ngokumnyama.

Izakhiwo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi esikubiza ngokuthi kusekhemisi, ziyabe zibhaliwe phezulu ngamabala aluhlaza, kubhaliwe ibizo lendawo ukuze abantu abadingayo bengalahleki.

Abantu abanengi abasemkhankasweni abamileyo, abesilisa kanye labesifazana kukhona njalo labantwana, bami endaweni egcwele utshani obuluhlaza. Phambi kwabo kukhona izintaba ezikhanyayo kanye lezihlahla.

Abantu abahleziyo abaphiwa ukudla. Umganu omhlophe olokudla phakathi. Ngemuva kukhona izitulo. Izitulo zifakwe amalembu alombala olithanga. Ezinye njalo zifakwe amalembu aluhlaza.

Abantu abanengi abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe abesilisa kanye labesifazana abanye bagqoke okulombala omhlophe phezulu kukhona itafula efakwe ilembu elilombala obomvu kulesigubhu samanzi.

Abantu bezempilakahle bavakatshele izakhamuzi esigabeni. Izakhamuzi zisukume ngobunengi babo ikakhulu omama. Bahlezi phansi endaweni elotshani obuluhlaza. Kukhona abahleziyo emabhentshini.

Abantu abamileyo, abagqoke kahle. Abezempilakahle, abesilisa kanye labesifazana. Ukhona ogqoke ijazi elilombala omhlophe. Uthwele imike esandleni. Ulukile ekhanda.

Abantu bagcwele emikhankasweni kukhona abezempikahle abagqoke izikipa ezilompalo olithanga phezulu njalo kukhona itafula abanye bahlezi abanye bamile ukhona uphethe umntwana.

Abantu abahleziyo, kukhona ogqoke ijakhethi elilombala omhlophe, ezandleni ugqokile amagilovisi, ubambe omunye umunwe emthatha igazi efuna ukuhlola igcikwane le HIV.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni. Abantu babuye ngobunengi abesilisa kanye labesifazane bezohlatshwa amajekiseni ebavikela emkhuhlaneni eminengi esihluphile elizweni.

Abantu bezempilakahle abanengi abahlezi phan bahbahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe njalo kukhona amatafula phambi kwabo kukhona izigubhu zamanzi phezulu kwamatafula, ngemuva kukhanya umduli olombala obomvu.

Izakhamuzi zihlezi phansi, abesilisa kanye labesifazane. Bahlezi endaweni elotshani, besemkhankasweni. Kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Abezempilakahle bayaxhwayisa abantu ukuthi isikhathi sonke kumele begqoke isifonyo bezivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo .Njalo baphinde bexhwayisa abantu ukuthi nxa besiya emacansini bezivikele.

Abantu abesilisa labesifazane abamileyo abasemkhankasweni omama ababhabhule abantwana kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe esandleni uthwele imayikhi kukhona izakhiwo ezikhanyayo

Abantu bezempilakahle bebehamba bebhoda esigabeni bethwele amasaka bedobha ingcekeza. Abanengi kade beqgoke izikhipha ezifananayo phezulu. kukhona owesilisa ogqoke impahla eziluhlaza.

Owesifazana oleleyo uzithwele. Kukhona ababili abezempilakahle abagqoke impahla ezifananayo, emakhaleni bafakile izifonyo zokuzivikela. Basendlini egcwele imitshina etshiyeneyo.

Ibhakani elikhulu elilombala omhlophe lilomfanekiso wabantu ababili libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngabomvu kanye laluhlaza eduze kwebhakani kukhona abantu abahambayo lotshani obuluhlaza lezihlahla ezinengi.

Abantu abasesibhedlela ababili bahlezi omunye umile ugqoke impahla ezimhlophe. Ohleziyo ugqoke ijazi elimhlophe lamagogorosi ulamabhuku amakhulu avuliweyo uyabhala esebenzisa usiba.

Owesilisa uqgoke okumhlophe, ubukeka ehlekelela uveze amazinyo amhlophe. Esandleni uthwele into elompala omhlophe esinye isandla sibambe umtshina

Owesifazana omileyo, ogqoke isigqoko esihle ulukile ekhanda ubambe isisu uzithwele kungaba ngumntwana wakhe owokuqala. Kuqakathekile ukuthi ahambe esibhedlela odokotela bayemhlola.

Amankazana asekhulile asengena esikhathini, kuqakathekile ukuthi omama abakhulu bebafundise indlela okumele baziphathe ngayo nxa besesikhathini. Bebatshengise lokuthi ama pPads agqokwa njani.

umama ogqoke isifonyo evale amakhala kanye lomlomo ekhanda uqhiyile uthwele umntwana ngemuva kwakhe kukhona izakhiwo ezikhanyayo lezihlahla eziluhlaza

Abantu abelele etshanini obuluhlaza abesilisa kanye labesifazana baveze amazinyo amhlophe nke bonke bajabulile.

Owesifazana obobothekayo ugqoke isigqoko esihle. Ulukile ekhanda njalo uzithwele. Ubambe isisu. Kungaba ngumntwana wakuqala yikho ejabulile kakhulu.

Izandla ezilethuluzi emhlophe. Ithuluzi leyi isethensizwa ngodokotela esibhedlela nxa beyabe behlola umuntu. Iyanceda kakhulu ithuluzi leyo.

Owesifazana oyenza ezemidlalo ulukile ekhanda uthwele isigubhu samanzi unatha amanzi sewomile njengomuntu okade ezivoxavoxa umzimba wakhe.

Abantu abanengi abeyenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi emzimbeni ngesikhathi bedlala ,abanengi bayaginqa nxa beginqa amanzi ayabe ephuma emzimbeni.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama njalo lilomfanekiso.

Abantu abayenza ezemidlalo etshiyeneyo kungabe begijima kumbe bedlala ibhola kukhona indlu lapho abahamba khona besiya jima. Okuyabe kulemitshina. Kukhona lembheda lapho abalala khona bephakamisa insimbi ukuze imizimba yabo iqine.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe. Phakathi lapho obekwe khona kupendiwe emdulini ngependa elombala omhlophe. Kukhona ikhabothi elombala omhlophe.

Owesifazana omileyo ugaxe ithawulo entanyeni ithawulo leli lilombala omhlophe esandleni uthwele isigubhu samanzi uyanathwa sewomile.

Owesilisa ozivoxavoxayo ugqoke okulombala omnyama isikipa sakhe sibhaliwe ngamabala amhlophe amathenisi alombala omnyama kanye lamhlophe. Umi endaweni eluhlaza kukhona izihlahla ezikhanyayo.

Abantu abayenza ezemidlalo isikhathi esinengi umuntu uyakwanisa ukulimala kumbe enyele unyawo engahamba esibhedlela esizwa ubuhlungu engakwanisi ukuhamba kukhona odokotela abafika bemfake khona enyaweni okulombala omnyama okuzamncedisa ukuthi engezwa kakhulu ubuhlungu nxa ehamba.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kungaba bedlala ibhola, isikhathi esinengi bandise ukulimala nxa bedlala. Kuqakathekile ukuthi bezithobe bengakayi esibhedlela ukuyabona udokotela.

Umntwana okhangele phezulu ukhanya bemhlola owesifazane obambe umtshina omhlophe esandleni olombala omnyama ehlola umntwana ebusweni kukhona itakula phezulu kwetafula kulentambo emhlophe.

Umama ohleziyo ophethe umntwana ugqoke isifonyo emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni, phambi komntwana kukhona ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka uthwele umtshina olombala omhlophe ehlola umntwana.

Abantu abanengi abesifazana labesilisa. Kukhona itafula, phezulu kwetafula kukhona amalephuthophu abawasebenzisayo, abanye njalo bamile babambe amaqolo.

Imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela ngodokotela eminye iyabe ilamavili ukuthi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa esiya kwesinye isigulane njalo eminye eilombala omnyama ,kwezinye indawo iyabe imhlophe.

Umuntu omileyo wafulathela ugqoke okulomnyama okulomzila omhlophe njalo ngemuva kubhaliwe ngamabala amhlophe lapho okhangele khona kugcwele izihlahla ezinengi kanye lotshani obuluhlaza

Izihlahlakazana ezimila egangeni azikho zinkulu kakhulu zilamahlamvu amancane aluhlaza abantu bayakwanisa ukuquphuna izihlahlakazana lezi bethathe impande kumbe amahlamvu besiya zelapha emakhaya.

Abantu abanengi abagcwele egangeni, kugcwele izihlahla ezinengi eziluhlaza kukhona izigodo ezinkulu abanye bagade ezigodweni. Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi eziyelapha abantu nxa begula.

Izihlahla ezinengi ziqakathekile empilweni yabantu ezinye zisinika izithelo ezidliwayo eziqinisa imizimba, ezinye njalo ziyathela amaluba. Zonke izihlahla ezisegangeni ziyelapha imikhuhlane emzimbeni.

Abantu abayabe belezilonda emzimbeni zingapholi bayakwanisa ukuyathatha amahlamvu ezihlahla egangeni bebuye bekhame umsobho ozaphuma emahlamvini befake esilondeni kuyaphola.

Ezinye izihlahla akulasidingo sokuthi abantu batshone besiya egangeni besiya zidinga, ezinye ziyabe zikhona emakhaya, abanye njalo bayahlanyela ezinye izihlahla endaweni eyabe ilotshani obuncane obuluhlaza.

Izihlahlakazana ezinengi ezitholakala egangeni ziyelapha imikhuhlane ebantwini abagulayo. Okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi izihlahlakazana lezi zilapha yiphi imikhuhlane.

Abantu abanengi kudala babengayi ezibhedlela .Babethi bengagula besebenzise imithi yesintu. Abanye babefutha ngayo ,abanye njalo beyinatha, abanye beyifaka emalambazini nxa besidla. Imithi yesintu itholakala lula.

Abantu abagula imkhuhlane efana lo mkhuhlane wemvukuzane kuqakathekile ukuthi basebenzise imithi yesintu ngoba iyaphela nya ,imithi leyi itholakala ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Abantu banengi basebenzisa imithi yesintu nxa begula ngoba kulula ukuthi beyithole bayahmba egangeni beyezigebhela izohlahla ezitshiyeneyo abanengi bathi amaphilisi ayadula imali kabalayo

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni zilamahlamvu aluhlaza. Abantu bayahamba egangeni. Abanye bayabe besiyagebha impande. Abanye besiyaxoza amaxolo. Bebuya bezelapha emakhaya.

Izinyanga kumbe izangoma eziyelapha abantu ngemithi yesintu abayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni yibo abazi izihlahla ezinengi ukuthi ziyelapha yiphi imkhuhlane emzimbeni.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo elotshani obuluhlaza elezihlahla ezilamahlamvu amakhulu. Kukhona njalo indawo lapho abafundi abachaya khona impahla zabo nxa bewatshile.

Imbodlela ezimbili ezilombala olithanga ezibhaliweyo ngamabala amnyama zilomfanekiso oluhlaza. Ibhokisi elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala amhlophe.

Emadolobheni, zikhona indawo esezithengisa imithi yesintu. Imithi leyi bayabe beyifake emagabheni atshiyeneyo. Amanye ayabe elezivalo eziluhlaza amanye elezivalo ezimhlophe, ethengiswa.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi abantu abanengi abayazi izihlahla egangeni ukuthi zelaphani ngabantu ababizwa kuthiwa yizangoma, izangoma ziyasebenzisa imithi yesintu nxa ziselapha abantu bayithola egangeni imithi leyi.

kulezinsuku sebethatha imithi yesintu beyihlanganise leyesikhiwa bayenze amafutha okugcoba abantu bewafake phakathi kwe tube emhlophe eyabe ibhaliwe ngamabala aluhlaza

Izihlahla ezisegangeni, abantu abafunde kakhulu sebethatha izihlahla lezi behlanganise leminye imithi yesikhiwa beyenze amafutha abantu abawagcobayo ikakhulu labo abalezikhumba ezihlala ziluma

Abantu abagcwele egangeni endaweni elezihlahla. Bagqoke izikipa eziluhlaza abanye. Abanye njalo bagqoke isikipa ezilo mbala omhlophe. Kukhona isihlahla esikhulu esiluhlaza.

Eminye imithi yesintu eyizigodwana bayayifaka phakathi kwezigibhu ihlale insuku ezintathu bethi sebenatha njalo izigubhana zakhona ziyabe namathiselwe iphetshana elimhlophe elibhalwe ibizo lomuthi lendlela elisebenziswa ngayo.

Eminye imithi yesintu sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa beyenze amafutha okugcoba abayabe bewafake ematshubhini alombala omhlophe abhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lomuthi oyabe uphakathi.

Imithi yesintu efakwe phakathi kwengcebethu .Kukhona eminye engamahlamvu ,eminye njalo isiyizigojwana .Abantu bayayisebenzisa imithi leyi ikakhulu nxa begula bezelapha.

Amagabha amanengi, amagabha lawa alombala omhlophe njalo alezivalo ezimhlophe, abhaliwe ngamabala. Kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo bengakasebenzisi okuphakathi.

Imithi yesintu eminengi siyithola ezihlahleni ezisegsngeni ngakho abantu bayayithatha limithi beyihlanganise leminye eyesikhuwa beyifake emaphepheni kumbe emabhokisini besebeyithengisa ukuze bazitholele imali

Isigubhu esilombala omhlophe esilomuthi wesintu njalo sibhaliwe ngamabala silesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka kuqakathekile ukuthi umuntu abale okubhaliweyo engakanathi umuthi ophakathi

Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni esizithola egangeni. Abantu bayathatha amahlamvu ezihlahla, befike emakhaya bewawomise .bengaqeda ukuwawomisa sebewagiga Abe yimpuphu.

Amagabha amanengi, amagabha lawo alombala omhlophe wonke njalo alezivalo ezimhlophe. Abhaliwe ngamabala atshiyeneyo njalo kubhaliwe lebizo lomuthi ophakathi kulawa magabha.

Isihlahlakazana esimile egangeni endaweni egcwele utshani phansi. Silamahlamvu amade aluhlaza. Abantu bayathatha amahlamvu esihlahlakazana lesi kumbe bethathe impande besiyazelapha emakhaya.

Abantu abagwele egangeni bezigebhela izihlahla abanye ngabagebha impande abanye ngabathatha amahlamvu ezihlahla besiya zelapha ngekhaya . Ziyanceda kakhulu izihlahla zemvelo.

Izihlahla ezinengi egangeni ezinye zilamaluba amhlophe ezinye njalo zilabantwana abadliwayo, ezinye njalo ziyabe zilezithelo abantu abahamba egangeni besiyazikha ezidliwayo eziqinisa imzimba yabantu. Zonke izihlahla ezigcwele egangeni zilosizo.

Izigubhu ezimbili. Esinye silombala olithanga sibhaliwe ngamabala abomvu. Esinye silombala omhlophe laso sibhaliwe ngamabala abomvu. Zonke izigubhu lezi zilomfanekiso oluhlaza.

Asibuyeleni emasikweni ethu njengabantu abamnyama sizisebenzisele imithi yesintu, imithi leyi siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesikhiwa.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni ,ziyabe zilezithelo ezidliwayo .Abantu bayasuka emakhaya besiyadinga izithelo lezo .Ungazidla bathi umzimba uyaqina , zitholakala egangeni ezihlahleni ezinengi ezitshiyeneyo.

Okunye ukudla kwesintu okuyakha umzimba njalo kuyavikela abantu emikhuhlaneni eminengi . Ukudla lokhu kugoqela amathanga, ungadla njalo lama 'carrots', kuyanceda kakhulu emzimbeni ukudla lokhu.

Ugogo akulasihlahla esisegangeni ongasaziyo. Ugogo yinyanga, usebenza ngokulapha abantu ababuya begula, ngakho izikhathi ezinengi utshona egangeni egebha izihlahla olapha ngazo abantu.

Izihlahlakazana ezimila egangeni ziloncedo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu abantu abagulayo. Abanye bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu bathi iyaqeda umkhuhlane emzimbeni uphele du.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu aluhlaza, esimile duzane komduli olezitina ezibomvu. Isihlahlakazana lesi singaba lusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo, silapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Izihlahla ezinengi esizithola egangeni. Ezinye zilamahlamvu acijileyo amancane aluhlaza. Izihlahla zonke lezi ziyelapha imikhuhlane emzimbeni. Umuntu kumele abekwazi ukuthi isihlahla silapha wuphi umkhuhlane.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezinye zilamaluba amhlophe, ezinye zilamaluba alithanga, lamahlamvu amakhulu amade aluhlaza, ezinye njalo izihlahla ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu ukuze imizimba yabo iqine.

ezinye izihlahlakazana ezisegangeni zilamahlamvu amade amakhulu njalo ziyathela abantwana ababomvu abantu abanengi bayamba egangeni besiyadinga izithelo zezihlahla ezidliwayo ziyaqinisa imizimba njalo ziyelapha eminye imikhuhlane

egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi ezinye ziyabe ziluba alithanga ezinye njalo zalamaluba amhlophe izhlahlakazana lezi ziyelapha eminye imikhuhlane abantu bayahamba besiyazidinga egangeni

Isihlahla esimila egangeni esilamahlamvu amade aluhlaza, egangeni kumila izinto ezinengi ezitshiyeneyo, kulapho abantu abanengi abahamba besiyagebha khona imithi yesintu abazelapha ngayo.

Abantu abanengi bayahamba beyedinga amahlamvu ezihlahla bebuye lawo befike bewawomise bebesebewagiga bawasesethe abe yimpuphu sebezelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kwesinye isikhathi umuntu uyafaka umuthi esidla ilambazi ekuseni

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi njalo izihlahla lezi ziyelapha eminye imikhuhlane. Ikhona imikhuhlane egoqela osiki iyelatshwa ngezihlahla zemvelo iyaphela, unganatha amaphilisi iyaphela okwalesosikhathi iphinde ivuke ngakho imithi yesintu iyelapha.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esimile endaweni egcwele amatshe. Amahlamvu lawa alusizo kakhulu. Abanye abantu abalezilonda bayawathatha besiyazilapha emakhaya.

Izihlahlakazana ezingcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza izihlahlakazana lezi zilusizo kakhulu ezimpilweni zabantu ziyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni abantu bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala

Ezinye izihlahla ziyamila duzane lemakhaya. Kukhona isakhiwo esikhanya silophahla olubomvu phezulu njalo kugcwele izihlahla. Izihlahla lezi ziyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Isihlahlakazana esimila egangeni esilamahlamvu amakhulu aluhlaza acijileyo isihlahlakazana lesi sesingabe siselapha eminye imikhuhlane ehlasela abantu emzimbeni abantu bayahamba besiyadinga izihlahlakazana lezi zigcwele egangeni.

Izihlahlakazana ezincane ezimile egangeni, ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Izihlahlakazana lezi ziloncedo kakhulu empilweni zabantu abagulayo. Ziyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Izihlahlakazana ezimila egangeni. Ezinye ziyabe zilamahlanvu amade aluhlaza. Zonke izihlahla ezigcwele egangeni, ikhona imikhuhlane eziyelaphayo. Umuntu kumele abekwazi ukuthi isihlahla esinje siyelapha umkhuhlane onje.

Umama uvela zidingela imithi yesintu egangeni uhlezi uthwele inditshi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka phansi kukhona ingcebethu njalo eceleni kwengcebethu kukhona lapho obeke khona izinto ovela zidinga.

Izihlahla ezinengi egangeni zilosizo kakhulu empilweni zabantu. Ikakhulu abantu ababagulayo, bayazilapha ngezihlahla lezi njalo zilula ukutholakala akulamali oyikhuphayo, yikuhamba egangeni uyezigebhela izihlahla.

Abantu abanengi bayathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba kulula ukuthi uyithole abantu bayithola egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo abantu bayazelapha ngezihlahla lezi ezise gangeni

Abantu abanengi abagcwele egangeni. Abesilisa kanye labesifazana bami endaweni elotshani obuluhlaza. Kulezihlahla ezinengi. Izihlahla lezi ziyelapha, njalo ziyasiza abantu abagulayo.

Owesifazana osegangeni lapho okugcwele khona izihlahla ezinengi kukhona njalo lamahlamvu khanya ukuthi engabe elande ukuzothatha amahlamvu ezihlahla kumbe edinga izithelo ezidliwayo ezitholakala lapha egangeni .

Izihlahla ziyelapha njalo zilusizo empilweni zabantu, abantu abanengi bayazisebenzisela imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala. Abathwali nzima bayahamba egangeni beyezigebhela imithi bezelaphe.

Abantu bakudala imzimba yabo yayiqinile babe ngayi ezibhedlela njalo babengaphombi ukugula babe sebenzisa imithi yesintu abayithola egangeni intsha yakulezi insuku isigijimela esibhedlela

Isihlahlakazana esimile egangeni esilamahlamvu aluhlaza. Abantu bayabuya bequphuna isihlahlakazana lesi befuna impande besiya zibilisa emakhaya benathe umsobho ukuze bezelaphe eminye imikhuhlane.

isihlahal esilamahlamvu amade acijileyo phambili alombala oluhlaza isihlahal lesi sitholakala egangeni njalo siyelapha eminye imikhuhlane siyanceda kakhulu ebantwini abagulayo